Niriba n ʒɛ matuuka yiɣirigu tooni paɣa maa gbubi la bia ka mali bia maa bin dɛmdigu n tiri doo maa paɣa maa yɛla wari liiga ka o bia maa gba yɛ wari liiga.

Teebuli n ʒɛ duu sunsuuni ka kuɣisi gbaʒɛya ka dufɛya tam dizuɣu laa gba tam teebuli zuɣu ka laati gba tam taabulo maa zuɣu takoriti bɛ yili maa puuni.

Sarati n niŋ palli zuɣu paɣa gbubi bia n ʒi palli maa zuɣu n kuhura ka niraba gbubi bi tangali mihi n ŋmaari sarati maa loori gba ʒɛ palli maa zuɣu ka yooi yɛya

Paɣaba anahi n kpabi bihi n pa sochira zuɣu paɣaba maa bibaayi nyɛla ban ʒi kpalansi ka yino gbubi kpalaŋ kuŋ yino ʒi piɛɣu o zuɣu ni ka yino gbubi katalɛm

Niriba n chani ni bi ti Kpe duu karili puuni niriba maa gbubi la baaji nima ka shɛba gbubi lɔba baaji niriba maa baaji nima maa nyɛla gɔrim baaji ka shɛŋa nyɛ shikuru baaji nima.

Paɣaba mini dabba n yɛ bi kaya ni taada niɛma dabba maa ŋmɛrila lunsi ka paɣaba maa yino ʒɛya n wora dabba maa shab yiindi yila nima ka shab gbubi dari